Meeshaan waxaa yaallo saabuun detol ah midabka qolofka ay ku jirto waa cagaar iyo caddaan gacan ayay kor saaran tahay

Kani waa qol daah ayaa ku xiran daaha midabkiisu waa caday beer qaxwi ayuu ka kooban yahay